Abantwana bayalalela nxa Abantwana bephambikwabo, bayafundiswa ngokuhlanzeka kwempilo ,njalo bephinde befundise langokuthi baziphathe njani.

Ezigabeni zasemaphandleni abantwana baya esikolo bephuma emzini eyehlukeneyo, kwenzempilo. Abanye bagqoka izigqoko zesikolo ezifaneleyo njalo ezihlanzekileyo kanti abanye bagqoka izigqoko ezingaphelelanga ngoba bengabantu abangatholiyo. Esikolo bayamukela konke ngoba inhloso enkulu asokubukeka kodwa yikuzofunda. Lokhu kuyatshengisa ukuthi imfundo ayikhethi muntu njalo lokuthi umuntu uvula kusiphi isimo.

Ukudlala kuqakathekile kakhulu ebantwaneni besikolo. Àbemfundo ephansi , ngoba kuyanceda enqondweni zabo ukuthi zikhule kuhle. Imidlalo abayidlalayo esikolo efana loku gijima, ukweqa intambo, umgido kumbe ibhola. Kuqakathekile ukudlala ngoba kuyasiza abantwana ukuthi bazivoxavoxe umzimba, njalo bahlale bephilile. Kwenza abantwana bajabule njalo banciphise ukukhathazeka. Kuyafundisa bantwana ukusebenza ndawonye.

akusafani lasendulo ukuthi abafazi bebeenza imisebenzi yabomama kuphela kulezininsuku abafazi bayafika beyizenza izifundo ezehlukeneyo ezibancedisa ukuthi bekwanise ukuthola indlela zokuphila ezinye zalezo zifundo ngezokubaza lokwakha eisfundweni sokubaza bayafunda ukwenza isitulo amatafula iminyango lokunye nje lokhu kuyabanceda ukuthi bekwanise ukuzimela njengabafazi

Ukuhlanzeka kuqakathekile kakhulu kwabesilisa labesifazana. Lokhu kubonaka nxa abesilisa begela inwele zabo besale belempabanga njalo behlale belendevu ezincane. Ukugela akukhethi ukuthi ugelwa ngumuntu ongumama kumbe ongubaba.

Imfundo iqakatheke kakhulu empilweni yomntwana ngoba iyamnceda ukufunda ukubhala, ukubala lokwazi ukuphila kuhle labanye abantu. Abantwana abangela zicathulo zesikolo akumelanga babandlululwe ngoba labo balelungelo lokufunda njengabanye abantwana. Abanye abantwana besikolo balamanyathela esikolo aqondileyo abanye bagqoka izicathulo zekhaya.

Ukuba ngumfundi wemfundo ephezulu kuqakathekile ngoba kuyafundisa umuntu ulwazi oluzamnceda empilweni. Umfundi kumele azimisele ukubala njalo aye esiphaleni sezincwadi ukuze athuthukise ingqondo yakhe ukubala kuyanceda umfundi aphumelele ezifundweni zakhe njalo ukufunda kuyakha ikusasa elihle livule lamathuba emsebenzi. Umuntu othanda ukubala uyakhulisa indlela yokucabanga lokukhuluma kuhle.

Elizweni lethu leAfrika isitshwala siqakathekile kakhulu ebantwaneni lasebadaleni. Ogogo labokhulu siyathandeka futhi siyapha amandla njalo siyakhulisa.

Abafundi bemfundo ephezulu bahlezi phandle egcekeni lesikolo. Phambi kwabo kulabantu abadala abakhuluma labo mhlawumbe ngabafundisi loba izivakatshi zesikolo. Abafundi balalele ngokuthula okutshengisa ukuthi kungaba kuyisifundo loba umhlangano oqakathekileyo.

Ukusebenzisa izihlahla ukwenza izinto ezifana lezitulo amatafula kuyaletha izivakatshi ezifuna ukubona ubuciko bendabuko. Kuyaphakamisa umnotho wezigaba lendawo ngenxa yokuthengiswa kwezinto ezithethwe egangeni njalo kwenza indawo ibonakale inhle njalo ichaze izivakatshi. Kuyakuthazwa ukusetshenziswa kwezihlahla ngendlela enceda umnotho nxa kuhlanyelwa.

Imfundweni ephezulu kuqakathekile ukuthi kuhlale kulotshani obuluhlaza imbali ezinhle imigwaqo ehlanzekileyo Kanye lezihlahla ezinhle ngoba lokhu kwenza indawo yokufunda ibenhle ihlanzeke ijabulise abafundi lababalisi kuqakathekile ngoba kuyasiza abafundi ukuthi befunde besendaweni ethuleyo njalo abantu behambe ngokuphepha bethole lesikhathi sokubala besemthunzini